Abantwana besikolo bebanga eliphansi kakhulu esingatsho sithi ngabase khreshi bayabonisa ukuthandana lokugonana bayafundiswa lapha ukuvikelana ngokugonana lokuthandana lokwabelana izinto.

abantwana bayabe beqala ukufunda bayabe bedinga umbalisi onesineke ozokwazi ukuba abasuse kuleya nqondo yokutshona bedlala emakhaya ebalethe la ekutshoneni befunda kuhle njalo ukuba bathole ukudla ngoba bajwayele phela ukuhlala emakhaya besidla

Abantwana besikolo abadlayo egcekeni lesikolo kukhanya baphumile bonke emagumbini abo okufundela, bayadlala phandle ongatsho mpela kugcwale umlomo ukuthi yisikhathi sokuphumula.

Isikolo sebanga laphansi esilezindlu zokufundela ezinengi ezingumdadada ezilandelanayo, kukhanya yisikolo esikhulu. Eceleni kulomgwaqo lapho abantwana abahamba khona kanye lezimota. Phambili kulotshani lezihlahla ezinhle.

Imfundo yaphansi ibaluleke kakhulu ngoba yiyo ebumba umntwana ,yikho lapho okubonakala khona umntwana ukuthi iksasa lakhe liba njani, yikho lapho'kubonakala isimilo somntwana ,yikho lapho umntwana aqoqeka khona abekwazi ukuba kufanele amaphile kanjani ngoba nje lesiNdebele siyatsho ukuthi i isikhumba sigoqwa sise sisasemanzi so umntwana uma esasemncane uyakwazi Ukulandela lokho akufunfundisiweyo

Igumbi lokufundela elikhulu. Phambi kwalo kulegceke lokudlalela ibhola lenyawo. Kuyabonakala lapho okuhlohlwa khona indawo yakhona ipendwe ngombala omhlophe lobomvu.

Indawo yokwamukela imfundo yaphansi lapho abantwana abaqala khona ukufunda. Kubhalwe ngamabala abomvu kubhalwa kubonakala ngesandla. Kubhalwe ephepheni elimhlophe kwanamathiselwa ngento emnyama.

Kwandile ke kwezinye izikolo ukuthi kutholakale ingwalo zingalingani abantwana. Uthole abantwana bebane, bebuthanele ugwalo olulodwa. Siyababona ke lapha abantwana, babuthanele ugwalo, olulodwa. Bayafunda. Bayakuthakazelela ukufunda kwabo. Lokhu ke kakwenzi ukuthi kubavalele ukuthi bafunde, ngoba ingwalo zingabakwani. Bayafunda nje, ba...

Abantwana abancane besikolweni. Kubonakala engathi balinde ukuzothathwa ngabazali babo. Balinde esangweni lezikolo. Bafake amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka bathwala ke izikhwama ezitshiyeneyo ngokwembala. Bayabonakala ukuthi sebediniwe sebefunu kuyemakhaya.

Izitulo ezokufundela, okuhlala khona abantwana abasesikolweni. Ezibazwe kwaba lula nje, kwahlanganiswa isitulo letafula lokubhalela. Kuba lula ke abantwana ukuba bahlale baphinde babhalele khona. Kubazwe ngendlela nje eyenze ukuthi abantwana bakuthakazelele, kube lula njalo.

Esikolo sebanga laphansi lapho okufunda khona abantwana abancane bakhanya bayahamba hamba egcekeni lesikolo, kulezakhiwo ezibonakalayo ezakhiwe ngezitina ezibomvu ,kulezihlahla kukhanya kulenhlabathi lezitina okutshengisa ukuthi lokhu kusakhiwa, kulophawu lwesizwe oluphaphayo phambi kwesikolo.

Esikolo sebanga eliphansi kuba khona inkomba ezitshengisa izethekeli nxa bethe bafika esikolweni babone lapho okumele bamise khona imota zabo ukuze zingami endaweni engaqondanga.

Isikolo esakhiwe kahle esibukeka ngathi sisendaweni elidolobho esihle kakhulu kuyabukeka indawo yakhona iyabukeka ilezihlahla iletshani obuyigreen , kulabantwana nje phambi kwesikolo okukhanyingathi sebetshayisile bayemakhaya. Sihle kakhulu isikolo izakhiwo zakhona zakhiwe kuhle.

Abantwana abane abagijima besiya esikolweni bayabonakala ukuthi bafunda ezikolo ezimbili ezitshiyeneyo ngoba begqoke ngokutshiyana ababili bagqoke ngokufanayo lababili bagqoke ngokufanayo baphethe izikhwama zabo zengwalo bayagijima bayasaba ukuba bangafika sebephuzile bangathola ukutshaywa

Umuntu wesilisa umi. Ugqoke ingubo ezimnyama. Kukhanya ngumbalisi owe, ofundisa ebangeni eliphansi eprimary. Kukhanya kusendlini yokwenzela izifundo zeScience. Abezemfundo sebakubona kuqakathekile ukuthi abantwana kabenze izifundo zeScience, beqala nje. Ukuze lanxa sebesiya phezulu kube lula.

Ibanga lemfundo encane liqakathekile kakhulu ngoba kulapho abantwana abaqala khona ukufundiswa ukuziphatha, abaqala khona ukufundiswa ukubala amabala ayabe aqalela khona, okujayezwa khona ukuba umntwana ajayele ukuhlala efunda, ajwayele umntwana ukuziphatha afundiswe lenhlonipho.

Ibhola yinto ethandekayo kakhulu. Okhekhe abafunda kum... esikolo sebanga iliphansi balakho ukuthi bazenzele awabo amabhola ngokudobha amaphepha badinge lentambo balenze ufice sebelikhaba. Liyasiza ke lelibhola ngoba ngezinyi ndlela bayazivoxavoxa bengananzeleli ukuthi bayazivoxavoxa.

Ibhokisi lamatshoko, amatshoko ababalisi abawasebenzisayo ukubhalela abantwana izifundo zabo emabhodini. Kuvamile ke ukuthi umduli wakhona ube mnyama kumbe ubeluhlaza. Amatshoko ayabuya eyimibala ehlukehlukeneyo.

Uhulumende sewavumela abantu abanengi abalekhono lokufundisa njalo ukuba bazivulele izikolo zabo ( ama private school). Kuyasiza ke lokho ngoba ama private school ayathatha iskhathi eside abantwana besesikolweni. Njalo balazo ezinye izinto ama mask.

Isikolo sebanga laphezulu phecelezi esekhondari kuhle osekusenziwa nguhulumeni ophathelene lezefundo ukuthi abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla. Sebefunda ukuba ngomakanika, bafunde ukutshisela insimbi, bafunde yonke imisebenzi ebancedayo nxa sebethe baphutsha ezifundweni.

Abafundi bemfundo ephakemeyo befundela ubuDokotela kumbe umongikazi bagqoke amajazi amhlophe. bonke babukeka befake ubuchopho babo entweni ethile abayenzayo kubonakala ke amaphayiphi phambi kwabo lezinsimbinsimbi ezitshiyeneyo.

Izifundo zemsebenzi yezandla zilusizo kakhulu ebantwini. Zenza abantu benelise ukuzisebenza. Lanxa umuntu engasatholanga ukuqhatshwa uyakwanisa ukuzivulela eyakhe ikampani azisebenze.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi sebelakho ukukhetha izifundo zezandla lapho abakhetha ukwenza izifundo abazithandayo. Laba bakhetha izifundo zokupheka siqakathekile isifundo sokupheka futhi ungahlakanipha silemali okumangalisayo.

Okuhle ngabantwana abasemfundweni ephakeme yikuthi umntwana ngomntwana uyayazi into ayilande lapho njalo asikhonisizatho sokuba belandelelwe ngababalisi . Ababalisi bayapha imisebenzi bona behambe beyedingisisa ngalo umsebenzi ngoba into abayilandileyo bayayazi abafani lokufundisa abantwana abasezingeni eliphansi.

Esikolweni semfundo yebanga laphezulu, kulabafundi endlini yokufundela abagqoke amayembe amhlophe, phambi kwabo kukhona umbalisi omiyo ogqoke ibrugwe elimnyama. Emva kuka mbalisi kulomduli omnyama owoku bhalela.

Abafundi ababili abagqoke impahla zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka bafunda ngemitshina thizeni. Bayabonakala ke laphana ababalisi ababili omunye ongumfazi, omunye oyindoda. Bafunda ngemitshina ethile.

Umbalisi ofundisa ezinga eliphezulu lezemfundo elungiselela abafundi bakhe esengingatsho kugcwalumlomo ukuthi ngabafundi bebanga eliphezulu abafundela ubudokotela kumbe ukuba ngumongikazi.

Eklasini yokufundela imfundo ephakeme. Sibona ababalisi ababili, abangamadoda. Belinde abafundi babo. Kulendawo ke eziyenziweyo kahle. lndawo zokubeka amabhuku, ezipendwe ngobuhlaza botshani. Lezitulo zabo. Lamatafula abo abaziweyo.

Amankazana labafana abasegumbini lokufundela ukubaza babukeka bekuthokozela ukubaza. Baphethe amagabha abo abawasebenzisa ekubazeni. Ngibona lebhodi eluhlaza okwesibhakabhaka.

Iviyo elithule cwaka. Kubonakala umbalisi ehamba ekhangela abantwana lapha ababhale khona, singatsho sithi babhala umhloliso .Bakhanya bebhale umqondo wabo kulokhu abakwenzayo.

kuhle ukuthi abantwana besikolo begqoke ngokufana ngoba lokhu kuyayenza ukuthi bakhangele izifundo zabo ngoba ma sebehlukile abanye bakhangela ukuthi abanye bagqoke njani bayagcine ke sebengasakhangelanga kakhulu ezifundweni zabo besebehluleka ukufunda ngenxa yokubukelana phansi omunye sebemkhangelela phezulu.

Abantu abafundela kumbe abasemsebenzini yokubaza esikhathini esidlulileyo abantu ade besenza umsebenzi wezandla bebekhangeleleka phansi kodwa ensukwini zanamuhla wonke umzali uhambisa umntwana wakhe ukuba eyefunda umsebenzi wezandla ngoba kuhlala umsebenzi ewuthola njalo kuletha imali

Abesilisa ababili bakhanya basendlini eyokusebenzela ebizwa phecelezi iworkshop. Babuka umsebenzi obusenziwa ngabafundi bebanga eliphezulu. Bebebaza amatafula kanye lezitulo zokuhlala. Kuhle ukufundisa imisebenzi yezandla ebangeni eliphezulu ngoba bagcina besenza ezabonizihlalo lamatafula abawasebenzisa esikolo.

Abantwana besikolo abafana lamantombazana kukhanya sebelungele ukuyangena esikolweni bagqoke izigqoko zesikolo. ezikuhlaza okwesibhakabhaka eceleni abanye balezikhwama abaziphetheyo kukhanya kulomunye ophakathi kwabo ogqoke ijazi elimhlophe ongaba ngumbalisi.

isikolo sebanga laphezulu phecelezi secondary kukhanya sakhiwe kahle kakhulu sakhiwe ngezitina ezincane ezibomvu zaqunyiswa nge bhanti elimhlophe safulelwa ngamazenge abomvu, phambi kwaso kulezihlahla ezinhle ezenza sibukeke kahle

Abantwana abangamankazana lababalisi babo, bengena endlini yokufundela. Bagqoke amayembe amhlophe, leziketi ezingani ziya ethangeni, lezicathulo ezimnyama, lamasokisi amhlophe.

Amathiranki amabili awesiliva akhiyiweyo. Elinye likhulu elinye likhudlwa kulelinye. Isitulo eceleni kunye lebhetshi lesigodo esibukheka sisihle kakhulu. Kulo mduli omnyama.

Ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe litshengisa ibizo lesikolo ngaphansi kwebizo lesikolo kulophawu lwesikolo bephinde futhi kutshengise izinto ezenziwa kuleso sikolo.

Abantwana besikolweni bavela esikolo bagqoke kahle akufani ke lokwezinye izikolo esikubonayo okumanje othola abantwana begqoke iziketi zabamfitshane bagqoke izigcebhezana besiya esikolweni babukeka begqoke kahle njalo kuyabonisa ukuthi esikolo ababuya kiso kusalomthetho omkhulu kakhulu.

Abafana lamankazana ababonakal behleli besisiqunjana besenza umsebenzi wabo wesikolo ngokuncedisana sibona omunye ke engathi kakwazi ukuyihambela ehleli enqoleni yakhe ahambangayo bablili bagqoke izikipha ezilithanga ezibhalwe ngokumnyama

Umduli wokubhalela lapho okufundiswa khona abantwana, upendwe wabamnyama wabhalwa ngetshoko emhlophe phecelezi kubizwa kuthiwe yiboard. Iyasiza ke umbalisi uma phambili abantwana behleli ezitulweni bonke bayakwazi ukubona lokhu ayabe ekubhalile.

Abantwana abahlangene amankazana labafana bezesifundweni sekholitshi bahleli emabhentshini abo akhanya ebazwe ngesigodo esiqine kakhulu njalo bakhanya befake ubuchopho babo bonke kulokhona akufundiswayo. Kukhanya sibili ingqondo yabo bayifakile balalele lokho okukhulunywa ngumbalisi

Umfanyana omncane ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elifanayo wagaxa isikhwama sakhe esibomvu wagqoka amathenesi wakhe amhlotshana usemotweni wavula isivalo semota imota yakhe eyisiliva.

Abafana abakhanya bengabafana abadlala ibhola bagqoke amabhulugwe amafitshane abomvu, bagqoka izikipa ezimhlophe ezibhalwe inombolo emuva okutshengisa ukuthi ngabafana abadlala ibhola.

kuqakathkile ukuthi kuzo zonke izikolo kungabe yizikolo zebanga eliphansi kumbe zebanga eliphakathi laphakathi kumbe emakolitshini kube leziphla zengwalo ziyasiza iziphala zengwalo ngoba abantwana bayahamba beyodinga ucwaningo phakathi kwalezo ngwalo

Ingwalo ezitshiyetshiyeneyo ezabantwana abasezingeni eliphezulu ngokufunda ezibekwe zaqoqwa ngendlela enhle kakhulu ekhangayo njalo umntwana ma engena lapha egumbini lezingwalo ukuba athande futhi athakazelele ukubala.

Esikolo sebanga eliphezulu, phecelezi esecondary. Abantwana bafunda behleli phakathi. Kukhanya kulombalisi omileyo. Emuva kukambalisi kulomduli wokubhalela. Phezu komduli, kulegwaliba elikhulu! Igwalibamduli, elilomfanekiso, okuyiwona lababantwana, abafunda ngawo.

Igumbi elihle lokufundela. Elilombala omhlophe, Lafulelwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kuhlanyeliwe amaluba. Kwahlanyelwa ke utshani obuhle.

Izikolo sezinengi, ende kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bahambe ezikolweni. Kudala abantu babefunda bafike ebangeni leskhombisa bame bengasa qhubekeli phambili. kuyagqugquzelwa ke manje ukuba baqhubekele phambili baye ema kolitshi. Bayefika phambili, abantwana befunde ngoba ikusasa labo lise mfundweni.

Indlu eyisitezi ependwe ngombala oluhlaza lomhlophe elesivalo ezimbili ukuthi uyangena ngeyinye iside uyakwazi ukuvula kuvuleke kube banzi. Kuhlangene izihlahla ezinhle lamaluba amahle phambidlana komnyango.

Ezikolweni zakudala besihlaliswa kuthi amankazana ahlale bodwa abafana bahlale bodwa kodwa namhlanje kulezi nsuku sokuhlanganiswa abantu sebehlala behlangane amankazana labafana akusakhethile ukuthi uhlala njani

Abantwana besikolo ababhala umhloliso ababukeka ingqondo yabo ijulile kulokhu abakwenzayo, umbalisi emile phambi kwabo ekhangele ukuba basebenza njani. Basegumbini elihle elipendwe ngombala oluhlaza. Bagqoke amayembe amhlophe lamajesi aluhlaza.

Yisakhiwo sesonto leguma elimhlophe. Elibonakala kungelangcekeza, lezindlu ezibukeka engathi yindawo yokufundela, eeh lomfana ogqoke i...

Abafana lamankazana abakhulileyo abaseclassin bayafundiswa bafundiswa ngubaba abagqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka lebrugwe elimnyama ngingatsho ngithi lapha kusekolitshini kumbe eyunivesi ngoba abantu asebekhulakhulile abahlangene la abafundayo.

Abafundi bekolitshini phecelezi eyunivesithi namuhla babuthanisiwe bahlala phansi, kwabakhona amadoda amahlanu abehleli phambili ebekuyibo akade ebafundisa. Kutshukuthi kukhona akade bezobafundisa kungenzeka bebezebafundisa ngezempilakahle ngoba bebabona ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kwekolitshi.

Umuzi omuhle omkhulu obukeka abanikazi bawo bewuthakazelela bewunakekela . Kuhlanyeliwe ke lapho izihlahla amaluba bayabonakala omama lo baba belandelana bengena emuzini wabo . Kwakhiwe isikhiwa sihle njalo leguma labo liyabonakala ukuthi liyanakekelwa lithanyeliwe .

Indlu yokufundela esekolitshini phecelezi eyunivesithi kukhanya yilabholethari lapha abanzela khona ucwaningo kungaba ngabafundi abenza ubudokotela kumbe kungaba ngabafundi abafundela ukuba ngababalisi bezesayensi. Kulapho ababuya bezekwenzela ucwaningo lwabo khona.

Isakhiwo esilikolitshi phecelezi i yunivesithi lapho okufunda khona abantu bebanga laphezulu sebefundela imisebenzi efana lobu dokotela. Isakhiwo lesi sakhwe kahle kakhulu okulamaluba acecisileyo kulale bhakane elibhalwe izifundo ezifundelwa lapho kanye lezikhathi okuqala ngazo izifundo.

Isakhiwo sikhanya ngesekolitshi phecelezi e yunivesithi. Phandle kulotshani obuluhlaza, emva kwesakhiwo kukhanya kulezihlahla ezinkulu ezinde. Isakhiwo lesi sifulelwe ngamazenge abomvu, sikhanya yisakhiwo esesisidala, asilayo ipenda.

Indlu ehlangahlangeneyo mbona impahla zekhitshini mbona izigubhu zemithi mbone ikhabothi yempahla ikhabothi yezigqoko kunye lezikhwama konke kundawonye ngingatshonje ngithi yindlu yetshapha.

Imfundo yebanga eliphezulu ibalulekile kakhulu ukuba abantwana bethu bazimisele ma befunda baze bayefika phezulu yikho lapho okuphuma khona odokotela, yikho lapho okuphuma khona abosozimali, yikho lapho okuphuma khona abantu abazi ukuhlola lamadwala, abantu abakwaziyo ukubona izinto ezinengi abakwazi ukuhlukanisa

Abantu ababili abagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Oyedwa uhambe iqolo, oyedwa ukhanya ehamba .Emva kwalowo ohambayo kulezakhiwo ezinkulu ezipendwe ngombala olulaza.

Ekolitshini, phecelezi e-university. Yakhiwe kahle kakhulu! Ngezitina ezincane ezibomvu. Kulamakhabethe, abekiweyo phandle. Lapho abathi nxa bengena khona, batshiye izincwadi zabo kumbe izikhwama zabo abaphathela ngazo izincwadi, bezikhiyele phakathi kwala amakhabothi.

Endlini yekufundela ebangeli laphezulu ekolitshini phecelezi eYunivesithi kulamathuluzi phezulu kwamatafula akhanya esetshenziswa ngabafundi kulezitulo ezilompala oluhlaza kulomduli lapho okubhalelwa khona. Yindlu abenzela khona imniningwano yabo nxa behlola izicubo.

Abafundi abafunda elokitshini abafani labafundi abafunda ezikolweni zaphansi. Abafunda ekolitshini phecelezi eUniversity benzelwa yonkinto, bayaphekelwa, okwabo kuphela yikuhamba sebesiyakudla ngeskhathi santambama.

kwabemakolitshini aphezulu basebenzisa imitshina eyokubhala ukuze kube lula ukufundisa kwabo umbalisi ofundisa ekolitshini elikhulu uyabhala izifundo zakhe asuke lapho ahambe ayelapho ozozibhala khona azikhiphele emaphepheni abesenika abafundi bazenzele zona sebebodwa

Umbala obomvu lombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kubhalwe ngamabala amnyama, kwabhalwa ngamabala amhlophe. Yindawo yokwamukela abafundi abazofunda ibanga eliphezulu.

Indlu ekhanya kungeyinye yezindlu zekolitshini phecelezi e University. Kulezitulo phakathi, kulamatafula phakathi. Kulezitulo ezilombala oluhlaza. Kulomuntu wesilisa ohleliyo okhanya etshaya umakhalekhukhwini. Lindlu ifanele ukuthi kungaba yihofisi yekolitshini.

Umama ozithweleyo, olindele ukuyabeletha. Ogqoke ingcayo yakhe emhlophe. Uyabonakala, ukuthi useseduze lokuthi abelethe.

Imota ezimbili ezimhlophe, eyinye yakhona ibhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka iyabonisa ukuthi ibhalwe phecelezi. Ngesikhiwa ibhalwe University of Rwanda. Ziyabonakala yizimota ezisebenziswa esikoleni sase Rwanda.

Kubukeka angathi bathe bephakathi kokufunda ilayithi lahamba ugesti wahamba basala sebengathi basebunyameni bonke bayabobotheka bamangazwa yileso siga esivelileyo.

Indlu elombala olithanga lezivalo ezimbili ezinsundu. Kubelendlu ebonakala nsithe emhlophe. Zigombolozelwe butshani obuhle obuyi green.